Pollution na bad tin for our environment; e no even still good for our body at all at all. We get one de dey call air pollution. We get the one wey de dey call water pollution. We get the one wey de dey call soil pollution. For the air pollution, na wen we con dey burn tins. If na paper, um grass, we dey burn tyre, we dey burn anything at all wey we dey burn. Even for dos wey dey industry de dey de dey burn all dis dia chemicals. Everything go con dey go e go con dey go up for up. An dis tins wen de con dey con down for us to breathe, e go con dey give us bad air to breathe. An wen we dey breathe all dis bad air, e no good for our body at all at all. Go con dey breathe in um chemical, go con dey breathe in substance for inside body an all dis tins dey affect our health. Pipu fit even con down with cancer of the lungs becos sey e dey breathe in bad air. No be only dat one too oh, all the tins wey we dey burn-burn wey de con dey cause pollution wey we go dey pollute the air, e go con go spoil our ozone layer as oyinbo dey call am. An dis ozone layer na sheet before wey God put for up wey go take protect sun to dey beat us. But wen we don dey burn-burn now, e go go burn the sheet wey the kain of layer wey God don put for up there. Dis layer na, e go con pull, sun go con dey beat us wey we dey ground. For water pollution, wen we con dey put tins for inside water bad-bad tins. We dey put um cellophane, we dey pour chemical, we dey pour soap water, dey pour all dis tins for inside water, all dis tins go con dey create another tin again. An wen we con drink dis water, or dis water con find way to us, e go con cause another tin for body. E for soil too wen we con still bury all dis tins for inside ground. Dis tins go con dey spoil the ground, we no go fit plant. Even if we plant, wetin we plant no go grow. An even if e grow sey we con harvest am chop am, dis tins go con affect our health. So, make we no dey burn-burn, make we no dey pour tins for inside water, make we no dey bury all dis tins for inside ground. If not, e go affect our health well-well.

Regular checkup na wen we as humans go dey go hospital go dey check our body. An many pesons de don dey see sey dis tins dey important oh. Na until wen body don body don do dem body don break down before de con dey go hospital, but e no suppose be like dat. If you juz see anything for body wey your body no suppose to function as e suppose be before, you go go hospital go check. Na ein we dey call regular checkup. You fit dey go hospital once in a once in a month. You fit dey go hospital every six-six month. You fit dey go hospital every three-three months. No be until wen body don breakdown or you con feel sey you no con fit get up you no con fit do wetin you suppose dey do as you dey do before before you dey run go hospital, no. You suppose, we suppose dey go hospital dey go dey do checkup as at wen due. No be only sey leg dey pain us we dey run go hospital or belle get as e dey do us. We still dey come wetin dey do general checkup. You go check your eye. Your eye dey function well? E get as e be? You no dey see far? You dey see near? How e get eye dey do you? You no dey see inside sun? You go go do the checkup. You go do checkup for your belle, whether your belle dirty or e no dirty or you go or you get wetin wey you go take belle get as e dey do you, you go go do checkup. If na leg oh, if na waist oh, anything you go do checkup. Even go reach pregnant women, e go make e dey do regular checkup. Whether young oh, old oh, um elderly oh, everybody, e good make we dey do regular checkup. Make we no wait till e con reach sey e body don breakdown before we go con dey go hospital. Waka go any hospital wey dey near you. Tell dem sey you wan do checkup. E get as you your body dey observe, e get wetin you wan check for body make doctor check your body. De go check am if body get as e no be, de go Early detection. Wen we wen dey wen doctor detect something for our body early, na ein de con use hand follow am, de con give you one or two medicine wey you go take, na ein beta sey the tin don too overdo for body before you con dey treat am. Dat one, e no con good.

To relax na one of the very good practice wey everybody suppose dey do. As you work, body taya you, you go relax. And many individuals, many pesons, get how de take dey relax, okay? Dis relaxation na wen we wen body taya us. E go help us reduce our stress. E go lower body, cool temper, e dey help the the e go help our head dey stay calm, e dey make the mind an body stay calm. E no dey make body dey too dey kitikiti; body go calm down. E go help peson take focus, e go even help peson sleep well, an e go even help peson in the ein ein whole body go fit function well. So we con get different ways where which peson go fit take relax. Some peson, de fit sit down. De fit sit down, dey breathe slowly, de breathe slowly. De go dey breathe in, breathe out. De go use dat one take relax. Some pipu dey relax with music. De go sit down for chair, de go on music. Music go dey play for dia ear, de go use dat one take relax. Some pipu dey relax through exercise too. De go con dey go one or two exercise, flexibility, dey do body, dey jump up, de maybe dey jog, all of dis na way to relax. Some pipu dey say de do wetin de dey call meditation. De go sit down, de go dey imagine beta tins, de go dey focus dia mind on beta tins, de go still dey breathe too. All dis ways na how to relax. Some pipu fit still go um wetin de dey call Art Studio. De fit go dey see pictures, drawings. All dos ones na way for some pesons take relax. Some pipu fit still watch movies sey na there na the way de take dey relax be dat. De fit watch one or two movie, de fit go cinema, de fit go um where de for dey watch movie, de go sit down, de go watch movie. Some pipu, na to juz dey read book. Some pipu dey like dat. Na to read book, na ein de take dey relax. So all dis ways na how pipu fit take practice relaxation.

How peson take dey get ein information especially for health matter? Some pipu juz dey wey dey give pipu fake news, fake information, fake health matter. The information, e no correct; evidence, no dey, even the con ten t wey the peson write or wey the peson give, e no correct. The peson sef e no fit be doctor wey dey give all dis information. But if we wan get correct information about health matter wey dey hundred percent sey the source correct, the source must come from peson wey be medical peson or any health peson. E fit be doctor, e fit be nurse, e fit be health worker, an you know sey dis peson, information wey dey give you na becos sey the peson dey the field. We still get organisation too wey dey provide all dis information. We get WHO wey de dey call World Health Organisation, we get the Centre for Disease Control and Prevention, we get the National Institute of Health. All dis pipu dey wey dey provide us with accurate information, beta-beta gist an beta-beta information about health matter. De go tell you where e take happen, de go tell you how e take happen, de go tell wetin cause am, de go tell you how you go take prevent am, de go tell you how you take control am. All dis dey, an e good make e good make we dey trust dis information, no be wetin other pipu dey put for outside sey na information about health matter. No! Dis pipu no go tell you how you go take misguide yoursef, de go teach you how you go take guide yoursef regarding any disease at all. Evidence, de get am. The right information, e dey dia hand. De go tell you the tins wey go dey show, wey go dey come out if dis kain of disease dey. De go dey there to help, de go dey there to give you information how to prevent am. De go give you medical advice. Dia dia information no be wetin na hearsay-hearsay. No. Na wetin be true, wetin no go harm the public, wetin no go harm you. Dia information dey verifiable. E dey from correct source. Government sef, de dey use am. Individual sef, de dey use am. So, wen all dis information dey come from dis pipu, you go know sey na beta information.

To respect patient choice na one beta tin for health oh. um Patient get right to make decision for wetin good or wetin no good for ein body or which treatment e go good or no good from body. E mean sey the patient get right to make doctor say dis tin, I fit accept am from you, I fit no accept am. An e good make um the doctors dem or nurses still respect dis patient decision. No be sey the patient dey prescribe drug for einsef oh. E fit be sey wetin doctor wan give am e fit don take am before, e go say dis medicine no good for e body make dey give an a another one. Ah doctor go say “Okay since you don fit take dis medicine before, make we find another one for you.” Na dialogue. Na as patient take talk to doctor, na ein doctor go “Okay, I accept wetin you talk, I lis ten to you, I go bring another medicine for you wey go good for your body.” So, patient de fit tell doctor sey na me understand my body. See see how dis medicine first do me before wen I take take am. Another one dey, or you fit give me another medicine wey go beta for my body? The doctor go say “ Okay,” or the nurse go say, “I lis ten to you, I hear you. I go fit find another one for you.” Wen e dey be like dis—the doctor trust the patient, the patient also trust the doctor for e wetin e choose for e body—respect go dey, information go dey ground, the the patient go fit open up sey see oh, see how e dey do am, see how e no dey do am wen e take dis medicine an see how e con e con be. Okay? All dis na way wey by the health worker an even the patient go go dey on the same understanding. As I talk before, no be sey the patient dey tell the doctor how e go take treat am oh. No. Na dia two go talk. Allow the patient talk out ein mind about the certain treatment wey you wan give am. E fit no dey in line with e culture, e fit no dey in line with e religion. Ehn um so the doctor go con respect the patient choice of treatment.

Media dey help well-well take dey bring out health matter. Media as in radio, media as in television, newspaper, even our social media. All dis media dey help dey bring health matter for we pipu to hear. How? De dey bring the matter to us the the way of information. De dey give us tips, de dey give us ideas, de dey give us ways by which we go take live our life for health matter— no do dis, do dis; do am like dis, no do am like dis; eat dis, no eat dis. So, all dis na information for us. For the education too, de dey educate us. De still dey tell us how we go take na to wash hand, how we go take wash hand, how pikin go take dey chop beta food, how mama go take breastfeed pikin, which food to chop, how to wash our clothes, how to cook. All dis way all dis all dis na way by which dis media dey help us. De still de give us motivation too oh. De go dey tell us tins wey we dey do. De go dey motivate us, de de go ginger us sey make we continue, make we dey do all dis tins, de go dey preserve our health, we go dey live long dey go. Our children go dey live long, de no go dey sick; our papa an mama wey dey among us, de go dey live long, dia body go dey strong. All dis media too, de say dey raise morale, de still dey raise character, de dey build character. You go dey hear dem for for television, an for radio, even for newspaper make children dey do dis, make adult dey do dis, make elderly dey do dis. Even in the an other tins too, e still dey help us dey create awareness for we pipu. We still get group of pipu wey de dey call organization. All dis ones dey go still dey, de go still help us. Okay oh, we wan do so-so-so program for so-so-so place make all of us go. If de wan do so-so-so program, if na ear, eye matter, if na to give dem glass, if na to give dem free medicines, all dis medias dey to help dis information go out for public

Sleep dey very good well-well for body oh, an e good make we dey sleep. If you work work work, night reach, e good make you sleep quality sleep. An um oyinbo say na eight hours, na ein we suppose sleep. Normal sleep na eight hours. Each peson suppose sleep at least eight hours everyday, an e good make we dey obey am make we dey sleep, becos e go good well-well for the brain. Wen the brain no relax, many tins go go wrong oh. So, e good make we dey sleep especially for night. Wen we still see pipu de dey de dey like work well-well de no go wan sleep, de go con dey deprive demsef from sleep, de no go wan gree sleep. An dis ones, e go cause many tins especially for peson mental health. As you work finish your body taya you, you go go house, you go sleep. An dis sleep dey regulate many tins for the body: your mental health, e dey; for body to function well, e dey; for your mind to dey alert, e dey; for you to get energy to do the other day work, e dey wen you sleep. An wey go e e still go still promote um e go support memory. E go support peson mood. You go even see sey some pesons e face go get how e take be. You go ask am wetin do you, e go say e no sleep well. So, all dos ones, e no good. Wen we sleep, our body go dey function well as e suppose dey be. You go see you go get beta mood to work, you go dey agile, you no go dey sleep for office, you no go dey sleep as you dey work, you no go dey feel tayad. Dis one na wen we take time to sleep. To sleep no be lazy. Na your body na ein need to sleep. You say you don taya, you go sleep. But wen peson no con sleep, maybe e e too like work, or e no wan make e body relax, make e sleep, e go con dey get issues, e no go con fit concentrate well. E e go con dey sick-sick, e go con get um sleepless night, e brain go con dey no dey function well, even e face go con spoil. E eye, you go see am for e eye sey dis peson, e dey lack sleep, an all dis ones, e no good.

Managing stress na way whereby we pipu fit dey battle with many tins wey dey disturb us, many tins wey dey disturb our mind, wey dey make us dey feel ten sion, worry, an e no con make our body dey balance. Everybody get times wey dey wey wey something dey stress am oh. E fit be children, e fit be school, e fit be e motor, e fit be e market, e fit be e business, e fit be customer too. So na the way body take react to all dis tins, na ein wey dey talk. How we go take con manage dis stress? An many pesons de no sabi manage stress. You con dey see sey de con dey mix everything up, de con dey scatter-scatter everything. Even demsef, de no go con feel well becos sey stress dey disturb dem. Wen the mind, the body, too dey face many tins, na ein we dey call stress. Too many tins dey come up, too many tins dey disturb am e no go fit do one tin well. Maybe the the tasks wey e suppose do, the work wey e suppose do too many for am, e go do dis one, e neva do dis one finish, another one don come. Family dey, e need to cook, e need to go work, e need to wash cloth, e need mop, e need to bath pikin, e need to do home work, e need to study for exam, e need to read, e wan do marriage oh, e need to buy dis, e need to plan dis, all of dis go con too dey overloading for peson body. An wen dis tin don too much for peson body, e go the peson go con feel tayad. To do to con manage all dis ones, you go con put some tins in place. Okay, I go do dis one for so-so-so minutes, I go do dis one so-so-so hours. If dis one finish, I go go the other one. If body taya, I go sleep. So dat the body no go go the body no go con wear out, peson go con dey put all dis tins into place. E fit fit say no, dis one, I no go fit do am. Dis one, I go fit do am, dis one, I no go fit do am. E fit even tell another peson make e do the tin. The peson fit go out go do exercise. The peson fit put e tins in e go line am up—I go do dis one after dis one, I go do dis one after dis one. If e no fit do dat one, the peson go say okay, I wan go take break. If I take break finish, I go come back come do dis one. Peson fit still read book, peson fit still lis ten to music, peson fit still lis ten to movie, all dis, watch movie. All dis ones na way to manage stress.

Taking break, e mean sey you go waka comot for tins wey you dey do. You go waka comot, you go give way. Wetin you dey do? If na work you dey do, an the work don too e don taya you, or you don body don weak, body don taya, you go waka comot. If na book you dey read maybe you dey you wan write exam or you get something wey you dey prepare for wey make you carry the book read, as you dey read the book dey go, body con taya you, you con say you wan rest small, you con waka comot, na ein be taking break. Who dey work, who dey sweep house, who dey clear grass, wen your body taya, your mind no carry am again sey your brain need to rest, you need to refresh yoursef again, you con waka comot, na ein be taking break. I pause, I relax, I go drink water, I go even chop, I go watch movie, I breathe, um ehn dat one na taking break. Pipu dey do am. No be sey you stop the work oh, you go come back come do am again or you go continue from where you stop. But at that moment, you take a walk, you stretch your leg, you lis ten to music, you take deep breath, you even close your eye for few minutes oh, you open am back, you go outside you go take fresh air, all dis one na ein be taking break. E fit be five minutes, e fit be ten minutes, e fit be sey you go drink cold water, e fit be sey you go talk to somebody else, e mean sey you fit juz sit down, you relax, dey do another tin, all dis ones ein dey help. Wen you con come back, body go con dey alright. You go con get focus, you no go con make mistake, you stress no go dey, your brain no go con taya, you go con feel energize, energy go con dey make you take continue with the task wey you dey do. You fit con go back to your book wey you dey read, you fit con go back to cook wey you dey cook, you fit con go back to the work wey you dey work before, you fit con go back to other tins wey you dey do. So, to take break na like sey you dey recharge your body energy make you for no run out for power

Tuberculosis na one bad disease like dat. Na bacteria na ein dey cause am oh. Microbateria na ein dey cause tuberculosis, an na cough na ein e be. De call am severe cough. Wen peson con dey cough cough cough cough e con cough blood, na ein be tuberculosis, na ein be one of the symptoms. An peson still fit get am through bad food, get am through bad food. The chest go con dey pain the peson as e dey cough. Even as e dey breathe too, chest go dey pain am. The peson go con the energy no go con dey. E go con dey cough, the temperature go con dey rise. E fit no sleep, e fit no fit sleep well. E e weight go con dey dey decline. All dis na tuberculosis. The peson fit still share am give another peson sotey another peson go con catch the disease. You dey cough, e no cover mouth; e dey cough, e dey cough for open; you cough for your hand, you no wash your hand; you dey cough, the napkin wey you take cough you no dispose am well, somebody con go there, e go touch am, e put am for mouth or e put am for food, e don the peson don collect am. Or e dey cough the blood wey e come out for your hand, e con go enter peson food or enter peson water or the blood con find way take enter dat peson body, dis one, the peson go don contact am. How de go take prevent tuberculosis? If you hear sey you get small cough like dat, run go hospital oh make doctor give you medicine take treat yoursef. You go wash your hand well-well before you even put anything for your mouth. You touch peson oh, you wash your hand. You touch dirty oh, you wash your hand. You touch something for market, you wash your hand. You touch any table or anything at all, you go wash your hand. Food wey you dey cook, you go make sure sey you cook am well sey heat hit am before you eat am. Fruit wey you dey see for market sey you wan chop apple, you wan chop mango, you wan chop cucumber, you go make sure you wash am well thoroughly under running water before you go con eat am.

Traditional medicine na di medicine wey pipu dey take for dia body wen dey no dey fine wen dem no dey okay for head dia body no dey okay instead of go hospital wey dem dey call othodox medicine dey go come go take traditional medicine. traditional medicine varies in diffren type o we get di one wey dem dey make for wey dem dey call agbo na one wey dem go come mix one or two leaves togeda, pikin go come drink or di pesin go come drink am den after den e go come well. you still get many ones wey dey dey do for bottle dey go come de sell am for street or sell am for road or dey go sell am for some places wey dey dey sell dis traditional medicine. Pesin go come take am, you go come well. We still get di one wey you go fit still do for yoursef for inside house you go pluck one or two leaves e go put am togeda you go boil am den di water wey come out from wetin you boil, na im you go come drink. many many pesins get as de take dey drink dia own or how de take dey prepare dia own wey dem go drink. dis one no be tablet or like paracetamol and di rest wey be say pesin dey take o those ones na oyinbo medicine dis one na native medicine who dey still dey wey dem dey call paln kernel oil, you come extract di oil from palm kernel you go use am so anytin wey you take weda na leaves o na herbs o na back of tree you cut o na plant u mix togeda come take for body, na im be traditional medicine. Na im you go take, body go well, adults dey take am, children de take am, dey still get some dose e get di one wey you go take if na full glass cup dem get get di one wey you go take if na half glass cup. Dem fit still tell you e get di one wey you go take morning afternoon evening, dem fit still tell you you go take am once a day. Dem fit still tell you take am twice a day. Wen, pipu dey prefer to take traditional medicine only wen di oyinbo medicine no wok dem don try try try drink e no wok, dey go come say make dem take traditional medicine. And we still get some pesin wey specialize for dis traditional medicine, nobi anyhow pesin dey sell am o. You go meet who de trained who know di wok well, who go fit mix one or two for you drink, ehen nobi all pesin sabi de do dis kain traditional medicine o. So, you go meet who sabi am den you go come take am make pesin go well.

Traditional practices for pregnancy na dos native way wey pregnant women take dey born. We get some pesins wey no wan go hospital, dey go say dem wan born traditional way or traditional method, native method. Dis one, di pesin go dey take native medicine. E get some, diffren tribe get di way dem take dey mix dia own medicine give dia women drink. Dem go mix am, e get di one wey dem go say rub for di belle, rub for body, drink am, take dis at some diffren diffren time. So di woman go dey take am, you go dey take am, e go dey go dey visit di pesin wey dey prepare am for am. Di expert wey dey prepare am for am, e go say, Take dis one today, take dis one tomorrow. After so so months, you go come back again. I go give you, I go prepare anoda one for you. Di woman go dey take am, go dey take am, e go dey rub am for body, go dey rub am for di belle. Den wen e don reach wey di pikin go come out, e go come still know how dem go take do am again wey di woman go take born. Dis one na native way wey pregnant woman take dey born or dey take care of pesin native way. Dis one na without di hospital. Ehen, you go still see pesins wey dey neat, wey sabi im di work. We still get some pesin wey no still say sabi oh. You know say you no dey sure of di native own, you go go hospital for oyinbo own. But, if dey sure of di native own, den you go know how and wetin you go dey take, dey take am. Once in a while, you go dey take am as wen due, until wen di baby don mature for di woman belle, say di woman come take born. If you wan still born too, you go still meet di pesin. im go prepare all di tins, all di leaves, all di native medicine, all di herbs, dem go put evritin for ground. Evritin go dey around di pesin. Wen di pesin born, na dem go use all dos tins take follow up. Di one dem go take rub di navel, di one dem go run for di pesin woman body, di one wey dem go take cut di cord from di mama and di baby. Dem go do all dis tins make sure say di woman dey okay, even after she don born.

We get pipu wey Oyinbo dey call expert. Who be dis expert? Expert na pipu wey sabi di tin. Dem don go school finish. Dem know di work wella finish. Dem know di dos wetin you go do, wetin you no go do. Dem know di inside, dem know di outside of di matta, na im dem dey call expert. And e dey good and e dey wise for anybody wey dey seek one information or di oda, one matta dey or di oda, na to go meet pesin wey sabi di koko, wey sabi di tin, no be anybody wey say e just learn am for off di road. We get some pesins wey don spend four, five, six years dey learn dat particular tin. Dem don get experience for inside. Na im we dey call expert, and e good make we dey trust wetin dem dey tell us because dis pipu don know am, don sabi am, dey get experience. Dem don treat many pesins, dem don tok to so many pesins wey dey go take get enough experience. So, dem dey wise. E dey good make we dey trust dem, pipu like our doctors, pipu like our pharmacists, pipu like our nurses, pipu like lawyers, pipu like all dose anytin at all wey we know say even dose wey dey repair motor too, you still get pipu wey sabi di work well well. So we need to dey trust all dis pipu. We go dey trust wetin dem dey tell us. If dem tell us say na im be dis, na im be dat. If dem say no be im be dis, no be im be dis. Di only problem wey we come dey get na say wen we no come dey trust dem, we go still dey think say maybe na lie dem dey tell us or wetin dem dey talk fit no be true. Den we go come dey seek information, go dey hear say heresy from oda pipu mouth. Wen di tin don spoil, we go come run come back again, come make dem say na dem be expert. Why you no come go meet dem at first make dem help you solve di matta? So my pipu, wen we get any matta, make we dey go pipu wey sabi di koko. Dis one dem go help us. We no go get issues wit dem except say we no wan believe wetin dem tell us. Dem go tell us di koko, dem go tell us di inside, di outside and evritin and how e go be den na for just for us to lis ten to dem and accept wetin dem tell us.

Food label good well well o. E good well well especially for supermarket, shopping malls, any market at all wey dey display tins. E good well well make food packages de get label. How? label go tell you wetin im be. Label go tell you wia e dey come from. Label go tell you which company make am. Label go tell you how dem take produce am, wetin dem take produce am. Label go tell you evritin, di ingredients about am. Label go tell you how di wetin you wan take, how e go good for your body, wetin im go add, wetin di product go fit put for your body, which energy e go give you. E go tell you wen dem take make am. E go tell you wen wan take spoil. So, e dey important for us, betta for us, make we dey read label. No be say we go buy somtin, wey wen we reach house we go see say no be wetin we wan buy we buy. So we go dey read label well well. If na soap, you go know say na soap e be. Label go help you distribute between food and oda tins. You no go come think say na food you wan buy, you come go buy soap carry come house. So all dis tins, even for supermarkets, you go see dem. Di way dem go arrange am, you go see say: dis one na food section, dis one na cosmetics section wey dey for soap, or dis one na medicine section. You go fit know through wetin dem write for di body, wetin dem gum for di body. Wetin dem write for di body go tell you: dis one na food oh, dis one no be food. If na food, e go tell you which type of food e be, so dat you fit make your own choice of wetin you wan buy. Make you no come buy wetin you no suppose buy or buy wetin no good for your body. So, label good and den For dose pesins wey dey sell, wey dey produce tins, abeg, make una dey put label for una product, for una food product, so dat pipu go dey quick see am. Dem go fit know wetin you dey sell and dem go fit buy from you. Dem go fit buy your product use for demselves. If dem no come see di wetin you write, if wetin you write no clear, your expiry date e no dey, wen dem take produce am e no dey, wetin e suppose put for di pesin body if e take am e no dey, dem no go buy. But if all dose tins dey, um pesin go fit get confidence say e go buy di product.

Vaccination na process wia even adult and pikin dey take vaccine for body. Vaccine na medicine wey pesin go take, wey doctor go give am. E go come help am privent any disease, weda na polio oh, weda na tuberculosis oh, weda na hepatitis B oh. Dat vaccine go help dem privent am. Dey still dey take the vaccine as dey just newly born baby. You go take am, get the one wey, if e don still grow small, if na after three months, e go take am. After six months, you go still come go hospital, dem go still give am. Nine months, e go still give am, and so the pikin go dey take am regularly, as dey take schedule am. Even adult too, we still get some vaccines wey adult dey take. E get some years wey dem go take. The one for male, the one for woman, dem go still take. All dis na di way to privent disease from enta pesin body. Di vaccine go come make di soldiers wey dey inside pesin body fit fight against all dis disease. E go come give am strength. E go come give am power pass di one wey e first get bifor, take fight dose diseases. Pikin go come dey healthy. Mama and pikin, even adult kpakpa, all of dem go come dey healthy. Na wen we no come take dis vaccine, na im we go come dey see say dis one dey fall sick, e dey sicky sicky evritime. And den, dem go come ask you, “You take, you give dis pikin vaccine wey e dey grow up?” And if you no give am, na him make am sick. E no take dis vaccine. Say e no take dis vaccine, wen e come catch disease, di disease go fall am down. So, e good make e dey take dis vaccine. If you take vaccine finish, dat’s di one wey dey put for mouth too, or di one wey dey dey put for, wey dey call injection, give you injection finish, doctor go clean am from your hand. E go give you bandage, take bandage am. If body don dey hot, dey fit give pesin paracetamol make pesin drink, make di body take calm down. All dis go come make di pesin body dey fit fight against disease. Body go come dey kamkpe. Disease no go fit shake am again. Disease wey im suppose dey fall pesin, e no go fit shake am again, bicos say e don take di vaccine.

Weight Loss Diet Na particular type of food plan wey persin go make say hin too get weight or hin body too big e won slim, hin won reduce so all those food wey hin Dey take before all those food wey make ham fat e go come reduce am or e go stop am maybe d persin Dey take snacks well well E Dey chop meat pie, e de chop egg roll, e de chop donut, all this food, soda e de drink, coke o, pepsi, fanta, all of them, join wey dey drink every time, all the things go come make am fat. But as e won come reduce body now, e go con stop am. e go con de take maybe na vegetable, e go con de take maybe na fruit, mango, pineapple, as the body want o, not every body the fruit good for hin body. E go con dey take am. E go co Dey take less of fatty food. Food wey Dey make person dey fat. U go stop am. E go con de take d wan wey no de make person fat. E go co dey do exercise. E go de do exercise. If na jog. E go con de jog. If na skipping rope. E go con Dey de do skipping rope. If na press up. E go co dey do an. E go con Dey eat less all dis fatty food wey go Dey make him body Dey con Dey big he go con Dey stop all those ones e go Dey limit am, e go Dey reduce am so dis plan go Dey food wey u go eat in d morning food wey u go eat in d afternoon food wey u go eat in d evening, food wey u go fit eat for one week, na hin dem Dey call diet plan or weight loss plan, doctor go con help am plan am Say okay You de chop this food before. No Dey chop dis one again. Con de chop dis one. You de eat dis soup before. No de chop dis soup. Eat dis one. You de eat dis meat before. No eat dis meat again. Eat dis particular one. Dey go con arrange am for paper. he fit gum am for hin house, he fit put am for him phone as reminder. So, he go de follow ha. De follow am. If you go market, you go buy wetin De say make him buy make take eat that particular day. You go de from there, de follow up. De follow up. De follow up. After then, e go con see say hin body Dey reduce small small.

Na wen pesin no dey fine, na him e dey visit doctor. E get as your body dey do you, you go see doctor. E get as your body do wey you no like. E get wetin you observe for body, maybe na as you chop finish, e belle turn you. Or you piss, you no like di smell. You go toilet, e dey force yoursef dey go toilet. Maybe eye get as e dey turn you, you no dey see far, you no dey see near, sun dey disturb your eye. You go come see doctor. All dose pipu wey e still get belle too dey go see doctor. Dia own sef na evritime dem dey see doctor bicos of di belle wey dey carry baby for dia belle, so dem go dey always dey see doctor. Young o, adult o, small pikin o, pipu wey don old well well, even dose wey e dey pregnant — na wen your body get as e do you, say you come see say some change dey body, you go run go see doctor. Oyinbo go talk say na wen di tin don do you pass two days or three days, na you go go see doctor. If you take somtin, e no wok, go back go see doctor. "Ah doctor, medicine wey you say make I take, e no dey wok," or "see as e come do for my body." You go go back go meet doctor. So wen you see say body change, body come get as e take dey, as e don take dey bifor, you go go see doctor. Doctor go come check your body, you go come see say, see wetin dey do you. Come take dis medicine or no take dis medicine again. So e good make we dey always dey go see doctor. Evritime, e fit be once in a week, e fit be once in a month, e fit be once in six months, as body take do you, you go go see. No wait make di tin hold you. No wait make di tin knack you down. No wait till di tin bring you down, say you come dey too come go over serious bifor you come see doctor. No. Na as you take see di early signs, say e don dey change for body, you go run go see doctor. And doctor go receive you, e go accept you, go lis ten to your complain, you go lis ten to wetin you come meet am for, den e go come tell you wetin or wetin you no go do again.

E get time wey kasala go burst for one kain particular place or even maybe na your house or maybe na pesin shop or na your own shop say kasala just burst like dat, maybe fire just catch or pesin just fall for ground. You just dey waka, you just fall. Or pesin injure, or thief enta pesin house. Na im Oyinbo dey call emergency situation. Who you go come call? E get diffren pipu wey dem dey call wey go take care of dis tins. If na fire enter pesin house, di pesin wey you go call na those wey dey off fire, Oyinbo dey call dem fire fighters, pipu wey dey off fire na dem you go call wen fire na im burst. If na pesin na im injure or na pesin e fall, e dey waka, e fall, you see say e no raise hand, e no raise leg, ah, di pesin wey you go call na ambulance o, or doctor, or nurse wey dey move for vehicle. You go call dem. Dem go come drive wit dia moto come check di pesin. Dem go come carry am go hospital. If na thief say you see say thief wan enta pesin house, ah, wetin you go call na police o. You go call police say make police come. "Come see o, we dey see say pesin dey break inside pesin house. E no be am get house. E don dey open door, e don dey climb window." You go come call police for dat one. E come get all di oda tins too. Any issue wey you know say e get as e take dey, di kasala burst, na dis kain pipu na you go call. For health matta, you go call pipu wey dey take care of di health matta. If na fire, you go call pipu wey dey take care of fire. If na accident, you go see say na di pipu wey dey take care of bodi, doctor, nurse, na dem you go still call. If na thief matta, na police na im you go call o. Ehen, na so e be for emergency. Diffren kontri get dia code wey dem dey take call all dis pipu wey go come rescue. For Oyinbo dem, dem dey call am nine one one. E get some wey be one one two. E get some wey be one one nine. So, diffren code dey wey dem dey take dey call dis pipu come come rescue.

E get three, e get three method or three ways wey pesin go fit do, e go come maintain betta body. Ehn, di soldier wey dey for di pesin body, wey dey help am fight disease, e go come dey strong di more, make e fit help am fight one or two disease comot for body. Pesin go come dey healthy. Number one na exercise. Wetin be exercise? Exercise na wen pesin dey move body up and down. If na waka e waka, e comot from, I mean you just dey wa you just dey do tins wey go keep di body and di mind dey, dey at ten tion. No be say di pesin go just lie down for ground, e go lie down for bed, e no go wan do anytin. Exercise na di oda way round. You go see how e go dey jump, e go fit dey do jogging, you go dey jog, or you go dey waka. e go dey If na skipi rope, you go carry skippin rope, you go dey do. If na run, e go dey run. All dis ones na exercise, and e good for body. Wen pesin dey exercise well well, body no go sick. Disease go comot from im body. Nyama-nyama go comot from im body. You go sweat am comot. Na him be exercise. Number two wey di pesin, wey pesin tok na, you need people. Make pesin no come go dey think-think im sef bicos say people no dey around am. Das why you need people around you. You need people wey go make you laugh. You need people wey go dey dia for you. You need people wey go care for you. People around you. Wen you no see people around, you go come dey feel somehow for body "Abi dem no like me? Abi people no dey care about me? Abi people no love me enough?" All dis one go come dey make di pesin dey think think think think think think. But wen you get people around you weda na your children, na your friends o, na your neibors o, na your colleague for office o people dey around you, your spirit go come go up. You come dey happy. You dey see people, people dey see you. You dey talk to people, people dey talk to you. Body no go come sick. You no go sick. Body go dey healthy. And di third one na, rest. You go relax. Time dey to rest. Dey say time dey for evritin. So you go get time take rest for yoursef. If body tire you, go sleep. You go relax. If na to, um read book, you fit just read one or two book. If na to lis ten to music, you fit just put earpiece for ear, lis ten to music, you go relax. If na one wey Oyinbo dey call yoga, wey pesin go still do di exercise im body small small, dey stretch leg, stretch waist and di rest, e go fit see do dat one take relax imsef. Or di pesin fit just sidon, just keep quiet, sidon for chair. Just dey, just you know, just dey. All dis ones go make body no sick.

Woman wey e dey labour, woman don carry pikin for belle for up to nine months, or you don reach di nine months, and e don reach time wey pesin, di woman, wan take born. Di woman go come face dis five signs wey I wan mention so. Na dis five signs, no be say e wan born immediately o. E fit take more than maybe twelve to twenty-four hours again bifor di woman come born. But bifor e born, dis one na tins wey she go see bifor, or she go observe for body, say body go tell am bifor she go come um baby don dey come, e don reach, e don reach here, e don reach near. Di woman go come feel say di baby head don turn near her waist. She come dey feel am say um di baby don turn o, im head don, im head don dey ground. Di woman fit come dey piss well well, e dey go toilet go dey piss well well. She go don know say baby don dey come. Den you go come see dis time wey e body go come dey wey dem dey call contract. Dis one na to make di body dey ready for di baby. E go dey open, e go close, e go open. She fit no see am o, but di doctor wey she go go meet, e go tell am say di baby don dey come. Den numba three, di place wey baby go suppose come out, e go come dey soft, e go come, e go come ripe. If e don soft finish, so dat e go create passage wey di pikin go take drop come down. Somtime dem fit see dis one. Somtime, some women no fit see am. E go come afta den, she go come fit see small blood comot for her body. Somtime she fit no still see am too o. Somtime e still dey. All women dey get diffren body. Dis one no mean say baby loss o. Na just to show say e don dey come. Den e get di one wey we dey know say e pikin um e water don burst. E go come say um water don burst o be like say baby wan come out. So, wen dis water burst like dis, we come know say baby don reach ground. You go come go hospital, dem go come prepare am. Doctor go come prepare am. She go come dey, dey, dey, dey dey o, maybe like six to twelve hours bifor dem go come say okay e don reach time for her to push.

For pesin wey dey get am hard to sleep, e don try many ways say e no fit sleep, here na five ways or five tip wey go fit make di pesin sleep. Number one, you see dat light wey dey your room, you go off am. You go off any light wey no be sun, wey no be moon. Even your window sef, kpakpa, you fit still lock window or use curtain. If you no wan lock window bicos of breeze, use curtain cover, so that your eye no go dey see light. Your brain go come see say okay, time don reach, e don day don dey dark. Bicos na how God take create night, say make we for take dey sleep. So when your brain don see say evri wia don dey dark, say night don come, e go come tell your brain say oboy, e don reach time to sleep oh. But wen di room your light for room e dey bright, e dey on wana-wana, e dey shine for your eye, you now you carry phone you dey press phone, how you wan take sleep? You on television dey watch television or you dey press your computer, you no go fit sleep. So all dis ones na you go come off am. You go off your computer, you go drop phone, you go off light wey dey your bulb wey dey your room. You go off am. You go sleep. You go sleep well. Number two, many pesins dey no dey baff if dem wan sleep. How you wan take sleep? Oyinbo say your body, di temperature for your body, need to drop small if you wan sleep. Preferebly, or betta, you go baff with — no be hot water oh — you go use small warm water take baff. E go come reduce your body temperature. You go come lie down for bed, you go come sleep. Number three, you see dat um drink wey una dey drink, coffee um, wey una say na tea e be. If na coffee or na cafe, make una no drink am. All dose tins no dey make pesin sleep. Even go reach alcohol, say alcohol dey make pesin sleep — no be all alcohol dey make pesin sleep o. Sometime e dey give you headache. So you no go drink alcohol, you no go drink coffee, you no go drink cafe, so that di pesin go come take sleep. And also, di pesin fit still play music number five. If you play music if you wan sleep, music refo, go form go form one kain dis tin for di brain, e brain go relax. Di pesin go come sleep.

Somtime wen pesin body e get as e be or even omomo or even adult you know say for Africa dis side we dey always dey talk say na malaria. But how you take know say na malaria? Bicos say body dey hot? But no be every time wey bodi hot na im malaria dey cause. So e good make pesin go hospital go do check up. Bicos as body hot e no mean say na malaria o. E fit be one of many oda disease or sickness wey dey affect di pesin. So di pesin come go hospital or di parents carry di pikin go hospital go do check up. Dem go come see wetin dey do di pesin for body, say okay see wetin dey cause am o, or see wetin no dey cause am o. See medicine wey you go take o, or no just take medicine at all, just leave am, drink water or do take one or two food or di oda, di tin fit go. So no be every time wey body hot na im be malaria or no be every time wey baby pikin hot, body hot na im be malaria. E fit be any oda diseases. E fit be say no be wetin dey cause malaria. E fit be na anoda disease. E fit be even be typhoid. So no be every time e be malaria. Adults o, even adult too sef, say your body get as e dey be, go hospital go do check up make dem for take know wetin dey do you for body. No be every time e be malaria. But every oda, somtime all dis diseases dey dey trick pesin o. You go just see say body just get as e take dey. All of dem dey get di same di same failure, di same tin wey body dey bring come out ehn. But despite dat one e good make pesin go veri go check well well. If na wetin you suspect somtime, e fit be nobi wetin you suspect. Doctor go come say ah, nobi wetin you suspect e be o. See wetin e be. Okay see wetin you go take wey go solve am. Take dis medicine, take dis one. If na morning and evening you wan take am, if na once in a day you wan take am, if na one week you wan take, take di medicine. Doctor go come tell you how and wetin you go take. If you take am finish, body well, you go come house. So na so e bi.

Persin wey e no wan, e no wan born, or wey e no dey find pikin. Na him oyinbo dey call birth control. Even those wey e don marry oh and even for those wey never marry. Say, as de dey, de dey, de dey knack, dem no go get, pikin no go enter. Number one method We dey take Dey stop dis tin, na make Dey for take prevent say um Wetin man dey release e no enter inside d woman body. Man go fit con wear eeh condom. E go con prevent am make pikin no enter into d woman body. D woman own still get d one we she go fit still take o wen she take d medicine for body, Di her own body no go fit con accept the wetin d man put for there. E No go kon fit accept an. E kon still get di one way woman fit still dey, dey na, e be like small device or small machine you go put inside body. E Dey very small. You con put inside body na doctor Dey put am o. You con put inside body. Dis one na, e no go fit con still, e no go fit still born. E still get one too, d woman, e get how Dey con take do am for d woman body, she no go fit, she no go fit take in. Pikin no go fit enter. But all of these things wey I don mention, e still good make persin go hospital go know which one e good for hin body no b every body dis tin good for o some pipu own e go con get, e go con,e go con cause anoda tin for di person body so e good u go go hospital u go meet your doctor, doctor I no wan born how u wan make I take do am, doctor go say okay see d various method o Wey Dey take no Dey fit born. Which one go con good for your body, Doctor go con tell you, say this one e good for your body. You go still still check too um is it, na tru say you no want pikin, What of if you wan con born later later, Which one you go con put for body, So all this one na hin person go take check. If e wan control how e take Dey born. For married people, them fit still use an too. E even good for dem well well so that um as dem born one, no be say after they born today, tomorrow don they born another one again. Dey fit still give space to their children so that they go take plan their family well.